Worooni noo birxichi hodhishshanna yee afamano ,hodhishshaho yineemmori manchi beettira lowo kaa'lo aanoha ikke afamano hodhishshu babbaxino danna afirinoho.

Worooni noo mirte superimaariketete mirte yaamantano, superimarketete mirte manchi beettira lowo horo uyittanote ikkite leelittanna mirteti yaamantano

Worooni leellittani nooti hodishshaho yineemmori manchi beettira lowo kaa'lo uyittano hodhishshu babbaxewo danna afirinno ,hodhishshaho.

Worooni noorichi odoo yaamamanni afamano ,odoo lowo kaa'lo uyittanotta ikkite afantano birxichati odoote yineemmo.

Woroonni noo brxichi sagale yee afamanno sagale yaa manchi beetira lowo kaa'looshshe uyitannota ikkite afantanno sagale lowo horo uyitannota.

Woroonni noo birxichi daganna maate yee leellanno maatenna daga yineemmori mitteenni gamba yite hanqafante leeltanno maateeti